Pɔge zeŋ la kog zu maala sensɛɛ. O ir o biŋ la orɔba a dɔgelɔ a sensɛɛ. Booti biŋee la ka kãã a seleba a dogele kaa sensɛlaa laraa be.

Bibiiri la zeŋ dare pelaa kaŋ zu. A he gɔɔl dankyin. A dankyin waa la zeɛ. Bɔtɔpeɛl biŋ la ba niŋe poɔ.

Tontonema la be die saa zuŋ. Ka ba mine zeŋ ka ba mine are, ka sola bebe. Ba mine vɔgle la kpogli. K die kaŋ are la be, ka a kyɛnse e zeɛ.

Noba zeŋ la gaaden poɔ. Kaŋ su la kpare pelaa a zeŋbibiiri bayi kpakyagaŋ. Felaawŋŋse a mine puuri e la yelo ka a mine e zeere.

A bibiiri banaare ͻnnͻ la a kõͻ. Ba taa la bootiri a ͻnnͻ a kõͻ. Kaŋ vͻgele la zupili sͻgelaa.

A bɔle ŋmeɛrebɛ be la a pake poɔ. Ba su la kpare peɛle. nɛɛte be la a pake poɔ yipelaa kaŋ be a pake puori poɔ.

Nempͻge die poͻ la. Polisiri bebe, dͻbͻ mine dͻͻ mine bebe. Kaŋa sue kpare zeԑ a seԑ kurizeԑ. Kaŋ seԑ la kuri zeԑ a su kpare pelaa a meelԑ a zie.